Ga wasu shawarwari kan mafi kyawun hanyar rayuwa da rayuwa me kyau, kasance me gaskiya da riƙon amana, gaskiya tana daga cikin ginshiƙin rayuwa me kyau, kasance me gaskiya ga kanaka da da da wasu, lokacinda ka ɗauki alƙawari ka tabbata cewa ka kiyaye shi, domin hakan yana kar yana ƙarfafa amana da girmamawa, ka kula da lafiyarka lafiya ita ce mafi mahimmanci a a abubuwan rayuwa, kada ka bar wahalar jiki ko tinani tsananta maka, abinda kake ci mo motsa jiki, da kuma kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, suna da tasiri me kyau daga yadda kake jin daɗin kowane lokaci, nemi ilimi ko sanin sababbin ƙwarewa, duniya tana canzawa a kowane lokaci, yana yana da muhimmanci koyan sababbin abubuwa, ko ilimi ko sana'a domin hakan ze temaka maka wajen samun cigaba a rayuwa, ta yarda da ƙaddara, amma kayi ƙoƙari rayuwa tana da wahalhalu amma ko yaushe ka yarda cewa komai yana da komai yana faruwa ne saboda wani dalili, amma kayi ƙoƙarin yin abubuwa masu kyau domin kai kai domin domin kai kai domin kai o kai nasara, kada ka ɗauki abubuwa matsayin al'amari na wucin gadi, ko kuma ka rabu da burinka, kada ka haɗa kai da mutane, mutane suna da matuƙar tasiri a rayuwarka, yana da kyau ka koyi haɗa kai da mutane ka koyi yin aiki tare da su, da kuma kula da dangantakakka me kyau da su. Ayyuka cikin haɗin kai da abokai, iyali da abokan aiki, suna ƙara maka jin daɗin rayuwa, ka zama mai haƙurri da juriya a rayuwa, ba kullin tana tafiya yadda muke so ba, amma zama me haƙuri da juriya zai taimaka wajen shawo kan duk wani ƙalubale da ze zo, ka guji saurin saurin fishi ko fargaba, domin hakan yana iya shafar tunaninka, da lafiyarka, yi godiya ga abubuwanda kake da su, samun ra'ayin godiya yana taimakawa yana temaka maka wajen ganin cewa koda ya kodayake duniya tana ciki da ƙalubale, akwai abubuwan alheri da keda su, amma yana haifar da farin ciki da jin daɗin rayuwa, ka zama me tausayi da agaji ga wasu, ɗaya daga cikin abubuwanda ake dake kawo farin ciki a rayuwa shine temako wasu, ka kula da jin daɗin wasu ta hanyar temaka musu, ko a cikin lokaci ko daga cikin albarkatun da ka samu, ka kasance me kyakkyawan manufa da burin rayuwa, idan baka baka da burin rayuwa ko manufa da kake son cimmawa, ze zama da wahala ka samu gamsuwa da nasara. Kafa manufa da burin rayuwa sannan ka aikata ka iakatar da su cikin naci da ƙwazo kayi hutu da daddare, kodayake yana da muhimmanci kayi aiki da ƙoƙari, yana da muhimmanci kuma ka samu lokaci dan hutawa, wannan yana temaka maka wajen sabunta kanka da kuma rage gajiya ga damuwa.

Wurin da nake mafarkin ziyarta wanda ze sani farin ciki shine Makka da Madina, ziyartar wannan wurare masu tsarki ze bani damar cika babban burina na addini, da samun nutsuwa ta ruhina da zuciya, hakan hakan ganewa da abubuwan tarihi dake Makka, da jin daɗin kasancewa cikin al'uma masu imani da ze ƙara min farin ciki da kwanciyar hankali, gaskiya babban burina a rayuwannan shine inje Maka, ko ina Maka da Madina inje in ziyarci Annabi in naje Madina gaskiya burina ya cika shine wajen da nike da buri in je, kuma zanyi farin ciki a wajen sabida yanayin wajen da kuma wajene wanda masoyinka yana wurin, kaga kaima ai burinka kaje kaga inda masoyinka ra... ya rayu zaka ji daɗi a ranka, zaka samu natsuwa da kwanciyar hankali gaskiya, ina so inje Madina in sha Allahu zan je Madina nan nan da bada jimawa ba, zan samu natsuwa in naje da kwanciyar hankali, sabida wajene da masoyi masoyinmmu na wajen kuma muna san sa, in sha Allahu zamu je wajen nan gaskiya nine wajen ƙasa ce me kyau me tsari me tafiya da dokokin musulinci da da da shara'a musulunci, tinda zaka ga can komin kuɗin mutin idan ya iakata lefin da ba daidai ba ba ruwansu da kuɗinshi za'a mai hukunci ba wai irin nan ba da zaka ga masu kuɗi ana ɗan sassauta masu ko wani abu haka, can a'a inde ka kashe zaka kashe tinda akwai wani yaro dangin masu kuɗin madinan nan ne ya kisa ba ruwansu da wannan aka zo sika yanke mai hukunci ba ruwansu da yazo daga familin masu kuɗi yazo daga familin su waye hukunci kawai sika yanke mai yanda ya kashe waccan haka suka sa aka kashe sh, to kaga ƙasa ce wadda doka tana aiki a wajen ba ruwanta da ba ruwanta da wannan talaka ne wannan me kuɗi ne a'a inde ka aikata laifin da ya saɓama dokassu zasu ma hukunci kaga wannan waje ne da zaka ji daɗin rayuwa, da zaka rayu cikin kwanciyah hankali da lumana, ba tare da damuwa ko fargaba na wani abu ba kuma kasab babu irin matsalatstsaro haka, da zakaga kana fargaba ko a sace ka ko ama wani abu, ko kidnappers ko wani abu haka, a'a akwai kwanciyah hankali akwai aminci a wajen ba damuwa a wajen ko tinanin wani abu haka kuma ƙasace ƙasace me tsarki wanda de a musulunce babu ƙasa me tsarkinta gaskiya, ga ka'aba nan ga kabarin ma'aiki, ga abubuwa nan da dama masu kyau a guraren.